Umama ubambe umntwana. Sibona kukhona owesifazana eceleni obambe umntwana umlomo emthontisela emlonyeni okukhanya ukuthi bavikela umkhuhlane.

Abantu abanengi balalisiwe esibhedlela begula umkhuhlane we kovithi. Ngakho izisebenzi esibhedlela nxa zisiyabanika ukudla ziyagqoka imphahla zokuzivikela ukuthi bengawubambi umkhuhlani lowu.

Kulezi insuku abantu segula imikhuhlane etshiyeneyo egoqela bo 'HIV' labo 'TB'. Ngakho izisebenzi zasesibhedlela ziyagqoka imphahla zokuzivikela ukuthi zingatholi umkhuhlane lowu.

Abasebenzi besibhedlela kulamalanga sebegqoka impahla zokuzivikela ukuthi bengatholi umkhuhlane njalo bayabe bevale izandla zabo bephinde bevale amakhala abo begqoke lokunye emakhala

UMongikazi kukhanya uhlaba umama ijekiseni. Uvale amakhala uMongikazi njalo umama uzwa ubuhlungu obukhulu kakhulu ngoba seze wacimeza. Umama laye uvalile amakhala.

Kuthiwa kukhona umkhuhlane ozayo, ngakho abezempilakahle bahamba bebhoda izigaba ngezigaba, behlaba abantu amajekiseni bebavikela kumkhuhlane lowo okuthiwa uyeza. Ngakho ubaba ubesala esithi yena akahambi.

Owesilisa ohlezi phansi, njalo sibona umongikazi emhlaba ijekiseni engalweni. Bonke bobabili bavale amakhala okutshengisela ukuthi bazivikela emikhuhlaneni.

Omama bahlezi phansi bathwele abantwana. Kukhona njalo phakathi kwabo abezempilakahle abagqoke izigqoko ezivikela ukuthi ungatholi umkhuhlane. Baphinda njalo bavala lamakhala.

Lamuhla nje esibhedlela kade ukuthontiselwa abantwana. Umama uvuke waya khona, uthi omongikazi bafike babahlaba amajekiseni abanye baphiwa amaphilisi okunatha. Amaphilisi lawa ngawokuzivikela ukuthi omama bengazithwali.

Namuhla esikolo sethu beku buye abezimpila kahle belande ukuzohlaba abafundi injekiseni bebavikela umkhuhlane okuthiwa uyeza ngakho wonke umuntwana esikolo akula okade engabuyanga

Izisebenzi zesibhedlela zigqokile impahla zokuzivikela ukuthi zingatholi umkhuhlane njengoba zisebenza labantu abanengi ababuya begula, bagqokile emakhanda bonke baphinda bavala lemilomo.

Kukhanya kubuthene abantu abanengi abamileyo kukhona njalo phakathi kwabantu laba abathathu abagqoke impahla ezifananayo bafaka okumhlophe emakhanda okutshengisela ukuthi kukhona abakwenzayo yikho abantu bebakhangele.

Kulomkhuhlane osuhluphile elizweni. Odokotela labomongikazi sebehlala bevale amakhala konke lezandla njalo bagqoka lempahla zokuzivikela ukuthi bengabambi umkhuhlane lowo.

Umama uyagula. Ukhanya evale amakhala akhe waphinda wafaka leqhiye ekhanda. Kulodokotela ogqoke ijazi elimhlophe, uhlaba umama ijekiseni.

Umama uhambe lomntwana esibhedlela. Omongikazi bafike bamthontisela baqeda bamhlaba lejekiseni ngakho lamuhla asilalanga, ulele ekhala ubusuku bonke umama wathi umongikazi lo ulesandla esibi ohlabe umntwana.

Izakhamizi zivuke ekuseni zisiya esibhedlela zisiya hlaba ijekiseni eyokuvikela umkhuhlane osuhluphile elizweni okuthiwa yiCovid-19.Umkhuhlane lo kuthiwa uyingozi kakhulu.

Odokotela labomongikazi sebetshona bevale amakhala, bagqoka lempahla zokuzivikela ukuthi bengathathi umkhuhlane lo osuhluphile elizweni okuthwa yi COVID 19, njengoba esibhedlela kubuya abantu abagula imikhuhlane etshiyeneyo.

Namuhla kulabantu kade bethwele imithi yeminyane behamba befafaza muzi ngamuzi ezindlini ngoba izakhamizi besezikhala zithi zilala zilunywa yeminyane ubusuku bonke.

Abantu bamile abanengi ngezinyawo njalo bavale amakhala abo okutshengisela ukuthi kukhona umkhuhlane abawesabayo. Ngakho kulobaba ohleziyo phansi laye uvalile amakhala. Kukhona omhlaba ijekiseni okutshengisela ukuthi ngomongikazi.

Odokotela labomongikazi bananzelele ukuthi inani labantu ababuya begula umkhuhlane woqhuqho liyaphambili. Ngakho bacele izakhamizi ukuthi zibuye zizohlolwa umkhuhlane lowu esibhedlela.

Abantu abezempilakahle abahlezi phansi okukhanya kukhona abakuxoxisanayo phezulu kwamatafula abo kulezigubhu ezikhanya ukuthi ngezamanzi njalo kukhanya bavale lamakhala abo

Kusesibhedlela sibona umama omileyo evale amakhala njalo labesilisa abathathu omunye ubambe izandla ngemuva, omunye ume duzane letafula njalo omunye uhlezi phansi.

Abezempilakahle namuhla kade bevakatshele esikolo. Bafike basitshela ukuthi kumele sihlale sihlanzekile. Kumele ugeze izandla, ngemuva kokusebenzisa izambuzi. Kumbe ngesikhathi ungakadli.

Umama umile ubambe impompi ngesandla. Eceleni kwempompi kulebhakede elimnyama okukhanya ukuthi uzokukha ngalo amanzi, njalo uthwele umntwana.

Abantu abanengi abamileyo njalo sibona kukhanya intaba lamabhilidi ngemuva kwabantu. Kulomntwana obambe isigubhu njalo kulomunye umuntu okha amanzi.

Amanzi lawa akutshengisela ukuthi awahlambulukanga. Abantwana bangene phakathi kwamanzi ngenyawo, njalo kukhanya bathwele amagabha okukha amanzi.

Lapho esikha khona amanzi kulezihlahla ezinengi eziluhlaza tshoko, njalo kulabantu abathathu abamiliyo, ababili bakanya besikha amanzi bethwele izigubhu ezilombala olithanga.

Laba ababili kukhanya ngumama lobaba bahlezi ezitulweni. Balomuntu wezempilakahle njalo lumuntu kukhanya ubatshengisa umfanekiso ebachasisela. Sibona bejabulile laba bobabili.

Abezempilakahle kade bebhoda izolo esigabeni namuhla bavukele esikolo, bafike bafundisa abafundi ukuthi bebogeza izandla ngemuva kokusebenzisa izambuzi, batshele lababalisi ukuthi befake amasepa ezambuzini.

Kugcwele utshani obuluhlaza njalo lezihlahla. Sibona abafana abane. Omunye ubambe umgodi njalo kulamanzi aphumayo emgodini lowu sibone lesigubhu esiphansi.

Emakhaya sokuphuncukile lakho sokulezimpompi zokukha amanzi. Kulezimpompi ezine njalo duzane lezimpompi lezi kulezihlahla ezinengi eziluhlaza tshoko.

Bahlezi bebanengi phansi, abesilisa kanye labesifazana. Phezulu kwetafula sibona kulezigubhu zamanzi. Okutshengisa ukuthi kukhona abakuxoxayo.

u Ncube uselesikhathi eside egula engafuni ukuya esibhedlela ngakho izolo kuthia balele bemthwalela esibhedlela odokotela bafike bananzelela ukuthi uNcube ulomkhuhlane we TB

Esibhedlela kulabomama abahlanu abahleziyo phansi sibona kuletafula elilamabhuku omama bahlezi ezitulweni kukhanya ukuthi bakhona abakuxoxisanayo.

Ababalisi esikolo bahlala besifundisa ngokuhlanzeka. Nxa uqeda ukusebenzisa isambuzi kumele ugeze izandla. Langekhaya umama uhlala esithi sigeze izandla singakadli

Abesilisa labesifazana abahlezi ezitulweni ezimnyama. Phezulu kwamatafula kukhanya kulamabhuku okubhalela njalo labomakhala ekhukhwini babo.

Abasebenzi bezempila kahle bahlezi emhlanganweni bahlezi phezulu kwezitulo ezilombala omnyama njalo phambi kwabo kulama phepha amhlophe lezigubhu zamanzi.

Kugcwele abantu kule indawo ,bahlezi emabhentshini bonke .Kuhlangene abesifazana labesilisa, njalo kukhona abaphethe amaphepha ezandleni okukhanya ukuthi babhala abakutshelwayo.

Umntwana omncane okha amanzi. Kulezimpompi ezimbili. Uthwele inkomitsho esandleni sakhe. Okukhanya ukuthi yiyo okha ngayo amanzi. Eduzane kwezimpompi kulomduli.

Abantwana abathathu abamileyo kukhanya behlekelela njalo bageza izandla zabo. Kulomduli eceleni kwabo. Ngemuva kwabo njalo kulesihlahla esiluhlaza tshoko.

umuntwana ovule amehlo okutshengisela ukuthi uyesaba ijekiseni ayihlatshwayo omhlaba ijekiseni kukhanya egqoke into emhlophe phezulu njalo lomntwana ugqoke isikipa esimhlophe

Kukhona abantu abahlezi phansi ngabesilisa labesifazana njalo kukhona owesilisa omileyo. Abantu bamkhangele kukhona ongani ukuchasisela abantu yikho bonke bekhangele kuye.

Sihambe lomama sisiya dinga amanzi sathola kulabantu abanengi abamileyo njalo phansi kade kulezigubhu ezinengi ezitshengisela ukuthi sizaphuza ukuphenduka ngekhaya.

Nxa ungena esibhedlela kulo mfanekiso omkhulu obekwe emdulwini. Umfanekiso ubomvu ngokombala, njalo ubhalwe ngamabala amhlophe.

Abantu bahlezi phansi ezitulweni njalo kukhona imota emileyo emhlophe ngokombala ebhalwe ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka abantu laba bonke bavale amakhala okutshengisela ukuthi kukhona umkhuhlane abawesabayo

Umnewethu wayeselobungozi emphakathini etshona ebhoda ethwele izigodo ngakho ubaba wananzelela ukuthi ngcono amuse esibhedlela sabantu abagula ingqondo uselesikhathi ehlezi khonangale esibhedlela.

Umnewethu usetshona ezivalele endlini akasaphumi ukuyadlala labangane bakhe ngakho umama uhambe laye esibhedlela umama uthi odokotela bafike bathi uyagula ngakho akahambe esibhedlela sabantu abagula ingqondo.

UNdlovu ubetshela ubaba esithi kusasa kuyavulwa isibhedlela esitsha. Isibhedlela lesi sizabuya sizovulwa nguhulumende, ngakho izakhamizi zonke ziyanxuswa kusasa esibhedlela.

Udadewethu uyagula. Ngakho uvukele esibhedlela lamuhla. Odokotela bafike bamhlaba ijekiseni. Basebembhalela amaphilisi ukuthi ayethenga, ngoba lamuhla amaphilisi abengekho esibhedlela.

Abantu bahlezi emabhentshini esibhedlela, kukhona njalo abame duzane lefasitela okutshengisela ukuthi kukhona abakwenzayo njalo kukhona abanye eceleni abame ngezinyawo.

Abesifazana labesilisa bamile kungani bafuna ukuthatha umpikitsha kukhona njalo phakathi kwabo abagqoke amajazi amhlophe bami phambili kwebhilidi elihle kakhulu

Izibhedlela zemadolobheni seziphucukile kakhulu ukudlula izibhedlela zemakhaya. Abantu nxa begula emakhaya bahlala emabhentshini. Ngakho edolobheni abantu bahlala ezitulweni ezinhle.

Umama lobaba basuke ekuseni besiya esibhedlela behambisa umntwana ogulayo, ngakho kuthiwa umntwana ufike watshona esibhedlela. Ngemva kokutshona komntwana, odokotela bababize abazali bahlala labo phansi.

Bekunzima kudadewethu ukuthi ayamukele isimo asekuso ngemva kokubana bathole ukuthi ulegciwane le HIV. Ngakho uhambe esibhedlela odokotela bafika baxoxisane laye bamtshela ukuthi bazamnika amaphilisi okunatha ngakho engakhathazeki kakhulu.

Kusesibhedlela sibona ngembheda elala izigulane kodwa izigulane azikho phakathi njalo sibona lefasiteli elikhulu phezulu kombheda kulezingubo

Isibhedlela sakithi sakhiwe kuhle kakhulu ngezitina ezibomnvu safakwa lamafasitela amhlophe nke siphinde sibe lotshani obuhlobisayo ngaphansi.

Ubaba ngumtshayeli wemota zesibhedlela. Namuhla sicabange ukumvakatshela esibhedlela, sihlangane lemota yesibhedlela emhlophe elambala amnyama. Ubaba yena uhamba ngemhlophe elamabala abomvu.

Asobuhle besibhedlela lobu kukhanya njalo kuhlanzekile awungeke ubone ingcekeza kulotshani obuhle obuqunywe kuhle utshani lobu bukhanya buyathelelwa ngoba lubuhlaza tshoko njalo ibhilidi esilibonayo lihle kakhulu siphinde sibone lamabhakane.

umama uhambe esibhedlela esiyabeletha ngakho uthi ufike wabelethiswa ngo dokotela besilisa uthi odokotela laba kade bebabili ngakho bambelethise kahle kakhulu njalo kade begqoke impahla eziluhlaza

udadewethu ubuye ilanga litshona evela esibhedlela uthi namuhla ade kugcwele abantu abanengi abagulayo ngakho emabhentshini ade kungela ndawo yokuhlala abanye ade sebeze bemile ngenyawo esibhedlela

Sihle isakhiwo sesibhedlela lesi. Sibona duzane lomduli, kulebhakane elikhulu elilombala omhlophe, njalo libhaliwe ngamabala amnyama ngaphansi.

Umama ungene ilanga litshona evela esibhedlela ukuya hlabisa umntwana .Uthi namuhla esibhedlela kade kugcwele kakhulu .Emabhentshini bekugcwele. abantu .Njalo abanye kade beze bama ngezinyawo .

Umama uzithwele uhambe esibhedlela esiyabhalisa isisu. Bafike bamthatha igazi. Behlola igcikwane leHIv. Ukuze bavikele umntwana ukuthi ezalwe engalalo.

abesilisa kanye labesifazana abakhanya besesikolo befundela ukuba ngodokotela kumbe ukuba ngomongikazi bagqoke amajazi amhlophe abanye bakhona njalo kukhona omunye obambe umntwana

Abesilisa kanye labesifazana bamile duzane lebhakane bonke bagqoke amajazi alombala omhlophe abanye njalo bafake izandla ezikhwameni.

Umnewethu useleminyaka emithathu efundela ukuba ngudokotela. Uthe kusasele futhi eminye emithathu ukuze aqede. Uthe kunzima ukuba ngudokotela ngoba uyabe ulapha abantu abagula imikhuhlane etshiyeneyo.

Kusesikolo kukhanya bafundela ukuba ngodokotela kumbe ukuba ngo Mongikazi sibona omunye phambi kwakhe kule bhuku njalo ephethe usiba esandleni njalo omunye owesilisa umile.

Umama ngomunye wabasebenzi abasebenza esibhedlela uyabe egqoke ibhatshi elimhlophe evalile izandla zakhe kanye lamakhala kukamabhodlela alesiciko esibomvu duzane kwakhe

Ugogo uhambe esibhedlela ebulawa zinyawo. Odokotela bafike bacela ugogo ukumthatha igazi befuna ukumhlola igcikwane leHIV, ngakho ugogo bamthole engelalo.

Abezempilakahle kade behambe bebhoda benxusa intsha esakhulayo babatshele ukuthi bebuye kuviki elizayo njalo babanika lamaphepha okuthi bazabuya ngaliphi ilanga lesikhathi abazafika ngaso.

Nxa uhamba esibhedlela ungafika ungene emdulwini uzabona lapho okubhalwe khona ngamabala amhlophe njalo kulento ebomvu eceleni yikho lapho okuhlolwa khona igcikwane leHIV.

Kusesibhedlela sibona owesilisa ogqoke ibhatshi elimhlophe, okukhanya ukuthi kungaba ngudokotela ubambe umntwana okhanya ephathekile njalo eceleni komntwana kulomama ohleziyo.

Isibhedlela sakithi sikhulu kakhulu njalo silezitina ezibomvu, kuphinde kube lotshani oluluhlaza tshoko. Ngapha kulamaluba acecisileyo.

Owesifazana ohlezi phansi, bamfake phakathi komtshina ikhanda lakhe, njalo phambi kwakhe kukhona okhanya engani ngudokotela onguye ohlola lowu owesifazane.

Umama uhlezi phansi kukhanya ukuthi usesibhedlela, njalo uqhiyile ikhanda. Sibona kulomongikazi eceleni othwele umtshina wokuhlola umama ibhiphi, njalo ngemuva kukamama kulabantu abakhanyayo.

Saze saba sihle isibhedlela kukhanya kulebhakane elikhulu elimhlophe eceleni kwebhakani kulemota emileyo okukhanya ukuthi yimota yesibhedlela ethwala izigulane.

Izibhedlela zemadolobheni ziyakhwe kuhle kakhulu ukudlula izibhedlela zemakhaya, njalo ziseduzane lomgwaqo. Emakhaya uyahamba umango omude usiya esibhedlela ufike usudiniwe.

Abantu bahlezi emabhentshini njalo kukhona abanye abamileyo , sibona kulotshani phansi kanye lamaluba siphinde sibone kukhanya izihlahla ezinkulu njalo kukhona eceleni okhanyayo owesifazane ogqoke isikipa esilombala olithanga lomtwana omileyo

Imota yesibhedlela imile imota leyi ibhalwe ngamabala abomvu njalo sibona kulombheda phakathi eceleni kwemota kukhona omileyo ogqoke okumhlophe phezulu ngapha futhi eceleni kukhona umuntu okhanyayo.

Abantu bamile njalo kukhona abanye abahleziyo sibona utshani obuluhlaza njalo indawo yangkhona ikhanya ihlanzekile kukhanya lezihlahla ezinde ngemuva.

Abesifazane abane basesibhedlela. Ababibili kukhanya belele embhedeni ukuthi bazwa ubuhlungu, njalo ababili bahlezi phezulu kwemibheda.

Esibhedlela kulemota emileyo, eyiyo ethwala izigulane njalo sibona kulamaluba amahle .Kulomuntu duzane lemota ogqoke ibhatshi elimhlophe ekhanya ngowesifazana.

Izibhedlela zemadolobheni zinkulu kakhulu ungangena phakathi ungakwazi ukuthi uyangaphi uyalahleka esibhedlela kulamaluba amahle ayenza isibhedlela sikhangeleke sisihle kakhulu.

Namuhla esibhedlela bekugcwele abantu abanengi. Bebehlezi emabhentshini ezibhedlela abanye njalo bemile. Bekukhona konke labantwana esibhedlela.

Esibhedlela kukhanya kungela bantu abanengi sibona kulezithule ezingela bantu njalo phezulu kwezitulo lezi sibona kulezikhwama phambili kwezitulo kukhanya kulabantu abahleziyo

Umama uthi esibhedlela kungene imota yesibhedlela igijima kakhulu baphuma omongikazi bafika bakhipha umntwana okade ephakathi ubegcwele igazi kuthiwa utshaywe ngeyinye imota.

Kusesibhedlela ubona ngemibheda njalo kukhona abesifazana abathathu abahleziyo phezulu kwemibheda. Bagqoke izinto ezimhlophe phezulu ukhona njalo oqhiyileyo ikhanda.

Umnewethu usesikolo ufundela ukuba ngudokotela uyakhala uthi kunzima ukuba ngudokotela ngoba kuyabuya abantu abanengi abatshiyeneyo njalo begula lemikhuhlane etshiyeneyo.

Kusesibhedlela, umama ulele okukhanya ukuthi uyagula , akezwa kahle. Eceleni kwakhe kulomtshina. Njalo ulele phezulu kombheda . Omunye umbheda oseceleni kwakhe awula muntu. Sibona lesitulo sokuhlala.

Kulemota ezimbili ezimileyo esibhedlela. Eyinye imota ikhanya iyimota yesibhedlela ethwala izigulane, duzane kweyinye imota kulabantu abamileyo.

Zinengi indawo ezithengisa amaphilisi njalo kulemihlobohlobo yamaphilisi okunye kuyabe kufakwe emagabheni okunye njalo kusemabhokisini amhlophe alombala obomvu kumbe olithanga ebekwe ngendlela ezitshiyeneyo

UDube uselesitolo edolobheni. Esitolo sikaDube kuthengiswa izinto ezitshiyeneyo. Kulamafutha okugcoba, kuphinde kube lamaphilisi. Kanye konke lemithi. Abantu bayabuya bezothenga izinto ezitshiyeneyo.

Kusesibhedlela sibona ngemihlohlobo yamaphilisi ephezulu kwetafula kukhanya kulomuntu obambe amaphilisi lawa njalo eceleni kulamabhodlela emithi okukhanya ukuthi ngamaphilisi ayehlukeneyo

Bamile kukhanya ukuthi bayaxoxisana ,ababili bagqoke amajazi amhlophe. Njalo duzane kwabo kumile owesimama ogqoke impahla ezimnyama . Kukhona njalo oyame umduli.

Owesifazana oleleyo wafaka izandla zakhe emehlweni okutshengisela ukuthi kungani akezwa kahle kumbe kukhona okucabangayo njalo kukhanya elele embhedeni

Isigulane silele embhedeni okukhanya ukuthi siyagula kakhulu njalo kukhona ababili abamileyo omunye wakhona ukhotheme ungani ubamba isigulane.

Umama esibhedlela bafike bamtshela ukuthi iBP yakhe iqansile. Ngakho bamtshele ukuthi angadli ukudla okulamafutha amanengi njalo engafaki isawudo elinengi esitshebeni.

Odokotela batshele umama ukuthi umnewethu ulesifo secancer. Ngakho ugogo umangele kakhulu. Uthe isifo lesi, sijayele ukugulwa ngabantu abadala. Asebekhulile. .

Esibhedlela odokotela bafika bakuhlole umkhuhlane wetshukela bayabe besebenzisa umtshina njalo uyabe egqokile lase zandleni

Umnewethu kanye lomkakhe bavakatshele esibhedlela, bafika babahlalisa phansi ezitulweni , kwabuya esinye isisebenzi sesibhedlela

Umama usesibhedlela uvale amakhala Kulodokotela ugqoke ibhatshi elimhlophe laye uvale amakhala, ubambe umama isandla okukhanya ukuthi uyamhlaba kulezinto ezinengi phezu kwetafula.

Odokotela besibhedlela kanye labomongikazi bagqoke impahla zabo zokuzivikela ukuthi bengatholi umkhuhlane njalo bavale amakhanda baphinda bavala lomlomo okukhanya ukuthi kukhona abakwenzayo.

ubaba uhambe esibhedlela egula odokotela bafike bamfaka emtshineni bananzelela ukuthi izinso zikababa zivuvukile kuthiwa lamaphaphu akhe agcwele amanzi ngakho ubaba bathe bazamugcina okwensuku ezintathu

umama uvuvukile inyawo ngakho uvukele esibhedlela namuhla odokotela bafike bamuhlola bamutshela umama ukuthi ule BP ngakho engadli ukudla okunengi okule sawudo njalo lamafutha amanengi

umama uhla ekhala ngesibeletho esibuhlungu uhambe esibhedlela odokotela bafike bamfaka emtshineneni bananzelele ukuthi umama ulesifo se cancer

Esibhedlela abasebenzi abezempilakahle bayatshengisa uzulu babhale imilayezo yokuthi abantu bazingcine njani abanye bengabhemi ugwayi

Ubaba ngumuntu ohlala ebhema igwayi. ODokoteka bafike bamtshela esibhedlela bathi ule BP ngakho kayekele ukubhena ugwayi, njalo kayekele ukudla ukudla okumamafutha amanengi.

umnewethu uhlala esithi uyalunywa ebusweni useze waphuma amaqhubu uhambe esibhedlela odokotela bafike babizana ngoba esethi umkhuhlane onje abakaze bewubone kodwa bamncedisile ngoba bamuphe amafutha wokugcoba lomuthi wokunatha

Abezempilakahle bananzelele ukuthi omama abanengi babuya bekhala ngezibeletho bethi zibuhlungu. Ngakho bacele omama bonke ukuthi ababuye bezohlolwa izibeletho ngoba ukhona umkhuhlane ohlasela omama okuthiwa yikhensa.

Esibhedlela odokotela abesilisa bayagqoka amajazi amhlophe phezulu njalo labesilisa labo bayagqoka amajazi amhlophe kwesinye isikhathi ayabe ebhaliwe ngokumnyama amajazi lawa

Udokotela wesilisa ogqoke ibhatshi elimhlophe njalo ephethe iphepha esandleni sakhe ngapha uvale amakhala ukhangele lelo phepha.

Iviki eliphelileyo odokotela bayenza ubaba iCT scan, ngakho kuleliviki ubaba uyabuyela njalo esibhedlela bayamenza iX-ray. Bathi bafuna ukubona okuhlupha ubaba.

Abesilisa ababili abamileyo. Omunye ugqoke ibhurugwe elimnyama ngaphansi njalo ume duzane lemtshina. Omunye njalo ugqoke ibhatshi elimhlophe phezulu.

Esibhedlela ungangena phakathi kulendawo lapho okubhalwe khona ngephetshana elimhlophe. Ungananzelela phezulu kuyabe kulebhokisi. Emaceleni kulamaphetshana amanengi amhlophe. Alokubomvu.

Kulamagabha amathathu phezulu kwetafula. Amabili alele phansi njalo amabili ahlezi phezulu kwetafula. Elinye legabha leli lilesiciko esibomvu elinye njalo lilombala olithanga.

Minengi imitshina esibhedlela ehlola izinto ezitshiyeneyo. Sibona umtshina omhlophe njalo ukhona omunye eceleni omncane. Imitshina leyi itshengisela ukuthi ihlola izinto ezitshiyeneyo.

Ubaba uthole ucingo oluvela kudokotela esibhedlela. Utshele ubaba wathi evukele esibhedlela kusasa ngoba impumela yakhe ye xray owayenza kuviki eliphelileyo iphumile.

udadewethu uselensuku ezintathu egula ehlanza uhambe esibhedlela odokotela bafika bamnika igabha ukuthi akayechema bathethe umchemo wakhe bathi kabuye ngemva kwensuku ezintathu ezolanda imphumela yakhe

Umnewethu ubegula evalelwe esibhedlela okwensuku ezintathu ufike wasixoxela wathi nsuku zonke ekuseni omongikazi bayabhoda behamba bebhala behlola izigulani.

Isigulane esilele phezulu kombheda. Ukhona owesilisa omileyo okhanya engani ngudokotela embambe isisu. Phezulu kwesigulane kulomtshina okhona.

Umnewethu uselesikhathi engezwa kahle. Umama umthwalele esibhedlela. Odokotela bafike bananzelela ukuthi umnewethu akala gazi. Ngakho umama uthe uzavuka esiyathenga igazi ahambe esibhedlela eyekupha odokotela bamfake lona.

Owesilisa ohlaba umntwana ijekiseni okukhanya ukuthi engaba ngudokotela njalo umntwana umkhangele okutshengisela ukuthi kungani uzwa ubuhlungu kukhona njalo isandla esibambe umntwana emahlombe.

Ngemuva kokubana umama abelethe. Omongikazi bathathe umntwana bahambalaye .Bamuphendukisa ngemuva kwehola , umntwana ubuye esegqokile impahla. Njalo bafike bathi umama akamunyise umntwana.

Namuhla esibhedlela omama bonke abamunyisayo kade bebhalisa amabizo abo. Kulenhlanganiso okuthiwa kuviki elizayo izabuya izebaholisa ukudla. Ngakho ibizo lakho nxa ligekho awutholi ukudla.

Kulabantu besilisa abamileyo duzane labantu laba kulemota ezimileyo njalo bagqoke izikipa ezimhlophe bonke sibona lezihlahla duzane lemota lezi.

Umama usuke ekuseni esiyahlabisa umntwana esibhedlela odokotela bafike bamhlaba laye ijekiseni, ijekiseni leyi bathe izavikela umama ukuthi engazithwali njengoba umntwana esasemncane.

Namuhla esibhedlela kade kuhlatshwa abantwana abaleminyaka eyisikhombisa kusiya phansi kade bevikelwa umkhuhlane ozayo okuthiwa yindingindi ngakho bacele omama bonke ukuthi balethe abantwana ezibhedlela bazohlaba

Kusesibhedlela okukhanya ukuthi yinhlanganiso yabomama. Kulabomama abathwele abantwana njalo banye babhabhule abantwana . Omama laba bonke bahlezi phansi kukhanya lomntwana omileyo.

Abezempilakahle ababili abakhanya begqoke izikipa ezilombala ofanayo .Kulabantwana abahlezi phansi ngakho sibona owesilisa othwele imbodlela, ukhona okuqhubela abantwana.

Namuhlanje esibhedlela kade kuhlatshwa abantwana abancane, ngakho asilalanga umnawami ulele ekhala ubusuku bonke. Umama uthi umongikazi omhlabileyo ulesandla esibi, ngoba uhle wavuvuka beqeda ukumhlaba.

Kusesibhedlela sibona umuntu ogqoke isigqoko esilombala omnyama othwele umntwana kulezandla ezivelayo esibambe umntwana ingalo.

Kugcwele esibhedlela namuhla abantu abanye bahlezi phansi abanye njalo bakhanya bemile. Abantu bonke laba bavalile amakhala abo bazivikela ukuthi bengatholi umkhuhlane.

Minengi imtshina esibhedlela. Kukhona umtshina oncedisa abantu ukuthi behambe njalo umtshina lowu ulamavili amnyama lawo umnyama ngokombala uphinde ube lokunye okumhlophe.

Esibhedlela odokotela labomongikazi bayasebenzisa imitshina yokwelapha abantu. Imitshina leyi eminye yakhona ilombala omnyama.

izisebenzi zesibhedlela zandise ukugqoka ezandleni zizivikela ukuthi zingatholi imikhuhlane njengoba besebenza labantu abatshiyeneyo abagula imikhuhlane etshiyeneyo.

Ukhulu ngumuntu oseguge kakhulu uhlala ekhala ngomzimba ubuhlungu odokotela bafike bamthatha igazi esibhedlela basebemtshela ukuthi abuye ngemuva kwensuku ezintathu elanda impumela yegazi.

Esibhedlela nxa uqeda ukudla awuphombi ukulahla nje ingcekeza indawo yonke kulamabhimu alombala olithanga yikho lapho okulahlelwa khona ingcekeza yakho

Izinsimbi ezisebenziswa ngodokotela ezimhlophe njalo ezinye ziyabe zimhlophe zilombala oluhlaza njalo ezinye zimhlophe zilombala oluhlaza owesibhakabhaka

Ukhulu uselesikhathi ehlala ekhwehlela useze ekhwehlela igazi namuhla uhambe esibhedlela odokotela bafike bamfaka emtshineni bananzelela ukuthi amaphaphu kakhulu avuvukile.

Udadewethu uselensuku ekhala ngesisu esibuhlungu. Ebusuku simthwalele esibhedlela esesithi usephela amandla. Odokotela bafike bananzelela ukuthi udadewethu akalamanzi emzimbeni. Ngakho basebemfaka idiliphu.

Umama ungene ilanga litshona evela esibhedlela. ODokotela bafike bambhalela umuthi lamaphilisi ngoba kade bengelawo esibhedlela. Umama ubuye ewuthwele ethi yikho ephuzile kade eseyethenga lowo muthi.

Ubaba ngumuntu ohlala egula njalonje. Ngakho kwezinye izikhathi esibhedlela uyathola amaphilisi ekhona, kwezinye izikhathi odokotela bembhalele amaphilisi ahambe ayethenga.

Abantu basebephelile elizweni beqedwa ngumkhuhlane lo. Abantu basebesesaba lokuya esibhedlela ngoba odokotela babefika bakugcine, kubikwa kuthiwa amaphilisi ecovid 19 asekhona.

Minengi imithi yokukhwehlela ethengiswayo. Imithi leyi iyabe ifakwe endaweni ezehlukeneyo, eminye ungayithola iphakathi kwamabhokisi, eminye njalo uyithole iphakathi kwamambodlela.

Umnewethu uselensuku ezintathu ekhwehlela ngakho uvukele esibhendlela odokotela bafike bamnika umuthi wokukhwehlela baphinda bambhalela amaphilisi okunatha.

Ugogo ngumuntu ozihlalela emakhaya .Ngakho uvakatshele edolobheni, ufike wagula kakhulu ugogo ,baze bamthwalela esibhedlela. Umangele ebona bebhadala imali yokuthi aphiwe amaphilisi kanye lomuthi.

Odokotela baphe umnewethu igabha lamaphilisi esibhedlela. Igabha leli lilombala omhlophe, kanye lombala obomvu, njalo libhaliwe ngamabala amhlophe laphinda labhalwa langamabala abomvu.

Umngane wami uselensuku ezintathu engabuyi esikolo kuthiwa uyagula ubulawa likhanda ngakho namuhla uvukela esibhedlela odokotela bafike bamunika amaphilisi okunatha.

Umama ubebulawa yisisu. Wahamba esibhedlela. Ngakho odokotela bafike bamnika amaphilisi. Amaphilisi lawa aphakathi kwebhokisi. Ibhokisi leli lilembala eminengi etshiyeneyo. Libhalwe ngamabala amnyama, njalo kukhona lapha indawo, okulokumhlophe khona. Kufanekiswe lamaphilisi.

Eceleni kwebhokisi sibona kulembodlela. Imbodlela leyi ikhanya ilomuthi omnyama phakathi njalo isiciko sembodlela leyi sibomvu. Ibhokisi lilombala omhlophe kwezinye indawo liphinde libe lemibala etshiyeneyo.

Odokotela bafike batshitshela ugogo amaphilisi bamnike amanye ugogo ongawajayelanga ngakho ugogo uyakhala uthi amaphilisi lawa makhulu kakhulu nxa ewaginya adlula nzima emphinjeni.

Umama uhambise ubaba esibhedlela. Odokotela bafike babhalela umama ijekiseni ukuthi ayeyithenga ngoba bona kade bengelayo esibhedlela. Umama uhambile wayathenga ijekiseni wabuya layo bahlaba ubaba.

UMaBanda usebenza esibhedlela. Uhlala elamaphilisi amanengi atshiyeneyo. Abantu sebehamba benyeya bethi uMaBanda utshontsha amaphilisi esibhedlela ngakho bazahamba emapholiseni bayemubophisa.

Kulezinsuku abantu bayaxwayisa ukuthi bengagula behambe esibhedlela uyafika uyethola usizo. Sibona ibhokisi elomuthi njalo eceleni kwebhokisi leli kulembodlela yomuthi.

Udadewethu uhambe egula esibhedlela odokotela bafike bamnika umuthi osebhokisini eliluhlaza okwesibhakabhaka, njalo umuthi lowu kukhanya ukuthi uyasebenza kakhulu.

Omama basuke besiya esibhedlela. Odokotela bafike bababhalela imithi ehlukeneyo kodwa kade bebulawa ngumkhuhlane ofananayo ngakho bananzelele ukuthi imithi leyi isebenza okutshiyeneyo kodwa iyelapha into efananayo.

Odokotela bafike bapha umnewethu umuthi wokunatha, bamtshele bathi umuthi lowu ulamandla kakhulu akumelanga awunathe engakadli ngakho umnewethu ufike wadla wathi esenatha umuthi.

Ubaba ube eselesikhathi eside ekhwehlela. Ungcine esekhwehlela igazi ngakho uhambe esibhedlela. Odokotela bafike bamnika imithi emibili etshiyeneyo. Bamtshela ukuthi omunye ewunathe ekuseni, omunye ewunathe ntambama engakalali.

Udadewethu ubeselensuku ezintathu ebulawa yisisu uhambe esibhedlela odokotela bafika bamnika amaphilisi bamtshela ukuthi amaphilisi lawa ewafake emanzini ahlale imizuzwana athi esenatha

Amabhokisi amanengi okukhanya ukuthi athwele imithi yokwelapha phakathi. Njalo sibona kulokumhlophe okusemabhokisini. Kuphinde kube lephepha elilombala olithanga obhalwe ngokumnyama lokubomvu.

Amaphilisi alapha izifo ezihlukeneyo emzimbeni ngakho abanye amaphilisi ayalapha ikhanda amanye aphinde alaphe isisu esibuhlungu odokotela bakupha amaphilisi ngokuthi ubulawa yikuyini.

Amabhokisi amaphilisi ayatshiyana. Sibona ibhokisi elilokumhlophe elibhalwe ngamabala abomvu njalo laphinda labhalwa ngamabala amnyama njalo lifanekiswe amaphilisi amabili.

Ubaba ubegula esithi isisu sakhe sibuhlungu wahamba esibhedlela odokotela bafike bamnika umuthi batshele ubaba ukuthi umuthi lowu uwunatha engakadli njalo uwunatha kabili ngelanga.

Odokotela esibhedlela bafike bapha ubaba imithi emibili ehlukeneyo omunye wawo ulesivalo esimhlophe omunye njalo usebhokisini elimhlophe.

Abantu abanengi bayaxwayiswa ukuthi bengagula imkhuhlane etshiyeneyo bagijimele esibhedlela ngoba yikho lapha abazathola khona usizo udokotela ufike wapha umama ibhokisi elimhlophe elilombala olithanga njalo omunye uluhlaza okwesibhakabhaka.

Nxa ungena endlini kamama, kulebhokisi lomuthi elifanekiswe umuntu wesifazana ozithweleyo njalo ebambe isisu. Ibhokisi leli lilombala omhlophe kanye loluhlaza.

Udadewethu uqubuke umzimba wonke ngakho ubukele esibhedlela. Odokotela bafike bamhlola basebemtshela ukuthi engasadli inyama. Bamtshele ukuthi adle izitshebo ezifana labodelele labolude.

Umuthi wokukhwehlela ulamandla kakhulu sibona ibhokisi elikhulu elilombala omhlophe kanye lamabala abomvu eceleni kwebhokisi kulembodlela elesivalo esibomvu.

Nxa ugula hamba esibhedlela uyebona odokotela bazafika bekunika amaphilisi kuya ngokuthi ubulawa kuyini abanye bahamba bebulawa likhanda abanye bahamba bebulawa yisisu.

Ngesikhathi sezulu udadewethu uthwala nzima kakhulu ngoba izihlahla ezinengi ziyabe zihlumile ngakho amehlo akhe ayabe eluma. Umama uhlala elomuthi owokuthi udadewethu engezwa amehlo esebuhlungu uyamthela wona emehlweni.

Odokotela bafike bapha umama amaphilisi amanengi atshiyeneyo. Amabhokisi akhona ayatshiyana. Amanye amhlophe alokubomvu amanye njalo amhlophe alokumnyama.

Ngesikhathi sezulu abantwana abanengi abancane bayatshila uyabe kulama yezi ngaphandle ngakho umama uvukele esibhedlela odokotela bafike bamnika umuthi wokunathisa umntwana ukuthi engatshili

Kambe engaba ngamaphilisi ani lawa? Engabe elapha ikhanda kumbe isisu, ngakho ungagula gijima uye esibhedlela uyethola usizo ungafi uhlezi ngekhaya.

Umama ungithume ukuthi ngiyebuya lomuthi endlini. Ngakho ungilayele wathi nguzabona ibhokisi elimhlophe lokubomvu elibhalwe ngamabala amnyama, ngibuye lalo ufuna ukunathisa umnawami umuthi.

Abanye abantu bengagula bayagijimela esibhedlela beyethatha amapills ngakho umama yena wayathatha amapills okuzivikela ukuthi engazithwali

Odokotela bafike bapha udadewethu umuthi owokugcoba eselala ngoba ubelunywa umzimba wonke. Bamnike igabha elimhlophe nke njalo elifanekiswe umuntu.

Ngezikhathi somqando abantwana abanengi bayabe bekwehlela ngakho ngekhaya umama uhlala elomuthi wokukwehlela umakelwane ubuye wazocelela umntwana wakhe eti uyakwehlela umuthi.

Nxa ugula gijimela esibhedlela uyethola usizo kobodokotela. Bayafika bekunike imithi etshiyeneyo eminye njalo iyabe isemabhokisini amhlophe alombala olokubomvu. Kuya ngokuthi wena ufike waphiwa onjani.

Odokotela baphe ubaba amaphilisi bamtshela ukuthi ekuseni anathe amabili lantambama esezalala anathe amabili ebuye amaphilisi lawa engaphela bazamnika amanye futhi

Imithi yokukhwehlela minengi kakhulu . Njalo kuya ngokuthi uthenge onjani .Kuleminye esemambodleleni ebhalwe ngokuluhlaza .Eminye njalo isemabhokisini amhlophe ebhalwe ngokuluhlaza .

Umnewethu omncane uyakhwehlela asilalanga ebusuku ulele ekhala ubusuku bonke umama uhambe laye esibhedlela bafike bamnika umuthi wokukhwehlela batshela umama ukuthi amnathise kathathu ngelanga

Isigubhu esikhulu esimhlophe esikhanya ukuthi silomuthi ngaphakathi kwaso njalo sibhalwe ngamabala amnyama amanye ngamabala aluhlaza

Amabhodlela amathathu angalinganiyo elinye lilombala obomvu .Njalo abhalwe izinto ezitshiyeneyo okukhanya ukuthi asebenza izinto ezitshiyeneyo.

Umnyak ophelileyo ugogo bambamba ukuthi ulomkhuhlane weBP esibhedlela ngakho bahle baqala ukumnika amaphilisi. Kwezinye izikhathi uyakhohlwa ukunatha amaphilisi lawo.

umuthi ukhanya ngowokuyelapha amaphapho ngoba ebhokisini kufanekiswe umfanekiso ongani ngowamaphapho njalo ibhokisi leli lilompala obomvu kanye lolithaga waphinda wabhalwa ngamabala amhlophe

Esibhedlela odokotela baphe umama amagabha amathathu awamaphilisi. Amagabha lawa ayatshiyana imbala elinye limhlophe libhalwe ngamabala abomvu, elinye njalo limhlophe lilokuluhlaza lesivalo esiluhlaza.

Ugogo ngumuntu olesifo setshukela ngakho odokotela bamnika amaphilisi esibhedlela ukuthi ewanathe nsuku zonke engakalali manje ugogo uyakhohlwa ukunatha amaphilisi.

Ibhokisi elibhalwe ngamabala amnyama laphinda njalo labhalwa ngamabala alombala obomvu. Sibona ebhokisini leli kulomfanekiso ngani ngowomntwana omncani.

Odokotela esibhedlela batshela udadewethu ukuthi engagqokelani labantu impahla baphinde bamnika lamaphilizi ukuthi ebenatha ngoba uyaqubuka umzimba ngakho umnewethu utshontshe isikhipha sakhe namuhla wasigqoka

Ugogo uhambe esibhedlela egula. Uthi ufike wabhadala imali yokuthi bamuphe amaphilisi lomuthi wokunatha. Izinto sezintshintshile kudala wawulatshwa esibhedlela uphinde uphiwe amaphilisi ungakhiphanga imali.

ubaba ngumuntu ohlala ebhema igwayi uhambe esibhedlela esithi isifuba sakhe sibuhlungu odkotela bafike bamtshela ukuthi ayekele ukubhema ngoba igwayi alilunganga emzimbeni wakhe

Ubaba ubuye evela esibhedlela ethwele ibhokisi elilamaphilisi angamakhulu amabili phakathi ibhokisi lelo lilombala oluhlaza okweaibhakabhaka njalo libhalwe ngamabala amhlophe

Odokotela sebenanzelele ukuthi abantu abanathi amaphilisi ngendlela abayabe bebatshele ngayo ngakho baqonqosele kakhulu udadewethu ukuthi anathe amaphilisi aze aphele laloba ubuhlungu esengasabuzwa.

ibhokisi lilombala ominengi lilombala omhlophe njalo lokunye okuluhlaza njalo lokunye okubomvu kubhalwe ngamabala okumhlophe okunye kwabhalwa ngamaba aluhlaza okwesibhakabhaka

Umama uhambuse umntwana esibhedle!la. Ubetshisa umzimba. Ngakho odokotela bafike bamnika umuthi olebhokisi elilithanga. Ngapha libhalwe ngamabala amhlophe lokunye okubomvu.

Ngamaqembu amabili akhanya ukuthi ebedlala ibhola, sibona ngempahla abazigqokileyo ezitshiyeneyo. Phambili kwabo kukhona oquthileyo obambe ibhola ngezandla.

Esibhedlela sabantu abagula ingqondo sibona kulezihlahla ezinkulu kakhulu ,siphinde sibone lotshani obuhle kakhulu ,kuphinde kubelamaluba acecise lindawo njalo kulebhakane elikhanyayo.

Ubabamkhulu uselesikhathi ehlala esithi ikhanda lakhe libuhlungu. Ubaba uvuke ehamba laye esibhedlela. Odokotela bafike bananzelela ukuthi ubabamkhulu uyagula umkhuhlane wengqondo ngakho bamdlulisele esibhedlela esikhulu.

Abantu besilisa kanye labesifazana abakhanya ukuthi ngabe zempilakahle bamile bonke bavale amakhala abo njalo abanye bagqoke izikipa ezimhlophe.

Namuhla esikolo somnewethu kulomncintiswano webhola kuzabe kudlala amaqembu amabili amaqembu lawa eyinye igqoke impahla eziluhlaza tshoko.

Lamuhla sivakatshele ubaba emsebenzini wakhe. Ubaba usebenza labantu abagula okwengqondo ngakho simthole esemhlanganweni kanye labanye asebenza labo simlinde baze baqada akade bekwenza.

Ugogo uselesi sikhathi eside ehlala esibhedlela sabantu abagula ingqondo .Ubaba uvuke esiyamvakatshela namuhla. Uthi bafike babahlalisa phandle lapho okade kutshaya khona umoya .Njalo lotshani bakhona kade bubuhle kakhulu buluhlaza.

Abantwana abamileyo abathathu. Omunye ubambe isisu. Isisu lesi sikhanya sikhukhumele. Ngaphansi ugqoke isiketi esilombala obomvu khanye lomhlophe.

Umbalisi uthethe abantwana bakhe waphuma labo phandle baya etshanini bafika bama besenza imidlalo etshiyeneyo. Kade behlabela lokuhlabela njalo bebebambane izandla abantwana laba bajabule kakhulu ngokufundela phandle namuhla.

Umntwana omncane oleleyo okukhanya ukuthi usanda kuzalwa. Sibona inkaba yakhe efakwe iphekisi njalo isisu sakhe sikhukhumele kakhulu okutshengisela ukuthi uyagula.

Abantwana bayagijima emgwaqweni sibona eceleni kwabo kulotshani njalo ngemuva kwabantwana sibona abesifazana abagqoke impahla ezimhlophe phezulu leziketi ezimnyama kukhona njalo umama othwele isaka ekhanda.

USifiso akasahambi ukuyadlala labanye abantwana utshona ebhabhule umnawakhe omncane abantu sebenyeya esigabeni bathi unaSifiso uhlupha umntwana lowu ngoba kuthiwa akusuyewakhe.

Abantu babuthene bahlezi balalele umama omi phambikwabo ebafundisa njalo lumama uvale ubuso bakhe ukuthi engatholi imkhuhlane.

Yindawo yokudlalela abantwana abancane esibabiza ngokuthi ngokhekhe, kulotshani obuhle obuncane kakhulu eceleni njalo sibona lezihlahla ezinkulu

Umama ubelethile esibhedlela odokotela bananzelele ukuthi umntwana uzelwe ele jondisi ngakho bathe bazagcina umama insuku ezintathu bekhangela lokuthi umama uyaphuma uchago emabeleni.

Udadewethu uhambise umntwana esibhedlela njalo ufike wathola abesilisa ababili abasebenza esibhedlela bafake umntwana eyinye insimbi esifubeni njalo belalela ukuthi inhliziyo yomntwana iyatshaya yini.

Abesebenzi besibhedlela abane , abagqoke impahla zokuzivikela ukuthi bengabambi umkhuhlane. Sibona kulesigulani esilele phezu kombheda esitshengisela ukuthi siphathekile kakhulu.

Abantwana ababili abasesibhedlela abahleziyo okukhanya ukuthi abezwa kahle bayagula njalo bafake ezinye izinto emakhaleni esingani zibancedisa ukuthi baphefumule kuhle.

Umama uyaqala umsebenzi kuviki elizayo akula muntu ngekhaya ozasala lomnewethu omncane uthe uzahamba ayemdingela indawo esikolo uzabe edlula emthatha engatshayisa.

Abasebenzi esibhedlela abathathu. Kulesigulane esileleyo phansi. Bonke bavale amakhala baphinda bagqoka lezingwane emakhanda kukhanya bayelapha isigulane lesi.

Laba ababili bamile. Ngowesifazana lowesilisa. Owesilisa kukhanya ebambelele ensimbini lowu owesifazana ukhangele owesilisa ukuthi uyakwanisa ukuhamba yini.

Umntwana olele phezu kombheda asazi ukuthi uhlutshwa yikuyini. Sibona owesilisa embamba lumntwana esiswini. Njalo kukhona omileyo eceleni owesilisa okhangele umabonakude.

Uhulumende uyakhe isikolo esigabeni. Isikolo lesi ngesabantwana abagogekileyo. Batshele abazali ukuthi bengagcini abantwana abagogekileyo endlini, bebuye labo betshone esikolo.

Abesilisa labesifazana bamile bebanengi bethatha umpikitsha. Ngakho bonke bagqoke amabhatshi amhlophe phezulu. Abesilisa abanye bafake izandla ezikhwameni.

Kulenhlanganiso eholisa abantwana ukudla baholisa abantwana abaleminyaka eyisikhombisa kusiya phansi ngakho ungahamba esibhedlela uyathola kulabomama ababili omama laba bagqoke impahla ezimhlophe yibo abancedisa abantu ukubapha ukudla.

Namuhla esibhedlela kade befundisa omama labobaba indlela okumele bazigcine ngayo ukuze bengatholi igcikwane le HIV ngemuva kwalokho omama baphiwe amaphilisi okuzivikela ukuthi bengazithwali

Sifike ubaba esanda kuvuka esibhedlela, uthe ekuseni kufike odokotela abesilisa ababili bethwele umtshina. Bafika bamhlola. Ngemuva kwalokho bamhlaba iekiseni.

Udadewethu wasuka ehambisa umntwana esibhedlela. Odokotela bananzelela ukuthi umntwana uyagula kakhulu. Ngakho uhlale iviki yonke esibhedlela. Ubuye ebabaza esithi izisebenzi zesibhedlela, zilenhliziyo ezinhle.

Abantu bayahamba esibhedlela begula. Odokotela bayasebenzisa amathulusi atshiyeneyo. Kuyabe kulezigelo, njalo bayabe begqokile ezandleni zabo.

Kukhanya kukhona umkhuhlane osuhlasele. Sibona abasebenzi bezempilakahle abamileyo bagqoke okumhlophe ukhulu uhlezi phansi. Ngapha kukakhulu kulosisi ogqoke okumnyama wavala lamakhala.

UMaPhiri loMaNdlovu sebelesikhathi besazana njalo basebenzisa bonke esibhedlela yibo ababhadalisa abantu imali batshona begqoke impahla ezimhlophe kwesinye isikhathi uMaPhiri uyaqhiya ikhanda

Umuntu oyedwa ohleziyo, njalo uvale amakhala akhe. Okutshengisela ukuthi uvikela umkhuhlane. Phezulu kwetafula, kulamabhuku amanengi, njalo eceleni sibona izihlahla.

Umfanekiso otshengisa owesifazana ohlekayo egqoke amagogorosi, njalo ngemuva kwakhe kukhanya kulesihlahla esiluhlaza tshoko, kuphinde kube lamabala abhalwe ngokuluhlaza.

Umama usebenza esibhedlela esikhulu esiko Bulawayo .Nxa esesiya emsebenzini uyaygqoka ijazi lakhe elimhlophe Kuleli iviki ungena ebusuku etshayise ekuseni .Ubexwayisa umnewethu ukuthi engahambi ebusuku .Zinengi izingozi ezitholakala ebusuku .

Udadewethu uhlala ehlutshwa ngamazinyo, odokotela bajayele ukumbhalela amaphilisi ngakho uthi ngaze enathe akutshintshi. Namuhla ufike wacela odokotela ukuthi bamukhiphe amazinyo abuhlungu.

Umnewethu usezaphuma esibhedlela odokotela namuhla bamfake insimbi ezamncedisa nxa ehamba ukuthi engezwa ubuhlungu ngakho umama ujabule kakhulu esizwa lokho.

Umnewethu usebenza lapho okuthengiswa khona amaphilisi. ubuya nsukuzonke ekhala esithi udiniwe inyawo zakhe zibuhlungu utshona emile imini yonke ngakho bathe bazaqhatsha omunye ozabe emcedisa.

Abesilisa ababili abagoneneyo Kanye labesifazana abanengi bamile kungabi bayaxoxa bagqoke impahla ezifananayo omunye wabo ubambe intamo.

Zinengi indawo ezithengisa amaphilisi uhle ubone ngomthengisi uyabe egqoke ibhatshi elimhlophe ngemuva kwakhe kugcwele amaphilisi amanengi atshiya-tshiyeneyo

Umama lobaba balele behamba ubusuku bonke besiya esibhedlela kuthiwa uDumi ubedlalisa intanga zomphafa. Ngakho udobhe intanga eyinye wayifaka endlebeni yakhe ubesekhala ethi indlebe isibuhlungu.

Owesilisa okhanya egqoke kuhle kakhulu, ugqoke iyembe yakhe elombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Waphinda esandleni sakhe waphatha umtshina.

Umama uhlutshwa ngamehlo ngakho udadewethu ubuye wamthatha wahamba laye esibhedlela esikhulu esikoBulawayo kuthi odokotela bafike bamfaka emtshineni bananzelela ukuthi umama usebonela eduze.

Ibhilidi elikhulu. Elilesakhiwo esikhulu kakhulu, sisiyaphezulu. Kukhanya kulowesilisa obambe ibhasikili, njalo kulabantu abangena phakathi kwesakhiwo lesi. Okukhanya ukuthi bayathenga amaphilisi.

Amaphilisi amanengi ayandise ukubasemabhokisini njalo amanye emambhodleleni. Sibona amabhokisi alembala etshiyeneyo amanye amhlophe amanye alembala eluhlaza okwesibhakabhaka.

Izibhedlela zemakhaya ziyapha amaphilizi kanye lemithi yokunatha, ngapha emadolobheni uyafika odokotela bekubhalele ukuthi uyethenga imithi kanye lamaphilizi.

Zinengi indawo ezithengiswa amaphilisi. Eduzane kwale indawo kulesihlahla esikhulu esilamahlamvu aluhlaza tshoko. Ngemuva kwesihlahla lesi kulezitina ezikhanyayo njalo kulegedi elikhanyayo

Emadolobheni zinengi indawo ezithengisa amaphilisi. Amaphilisi lawa ayabe efanana kodwa kuhlukana ngentengo yomuntu othengisayo ngakho abantu bayakhala bathi intengo kaBanda iphansi kodwa uhlala engelawo amaphilisi

Emadolobheni amaphilisi ayathengiswa njalo ungahamba lapho okuthengiswa khona amaphilisi uzathola kugcwele imithi eminengi, eminye iyabe isemabhokisini amhlophe eminye iyabe ifakwe phakathi kwamabhokisi amnyama.

Umnewethu utshiswe ngamanzi ebusweni umama uhle wagijima laye esibhedlela. odokotela bafike bambhalela umuthi ukuthi athenge agcobe. Batshele umama ukuthi aqale agezise isilonda ngamanzi aletshwayi ethi esegcoba umuthi.

UmaNdlovu uthi uhle wabona ngomduli omhlophe lesiphambano esiluhlaza emnyango wahle wazi ukuthi yiyo indawo ayilayelwe ngumsBhanda leyi okuthiwa ithengisa amaphilisi ngentengo aphansi

Isibhedlela sakithi sikhatshana kakhulu ngakho udadewethu uvuke esiyathengela umntwana umuthi wokukhwehlela ufike wathola intengo yakhona iphezulu, uthe kusasa uzavukela esibhedlela ngoba bayaphiwa ababhadaliswa umuthi wabantwana.

Kuthengiswa imithi etshiyeneyo, ubona ngamabhokisi ahlukeneyo njalo amabhokisi lawa alembala etshiyeneyo. Eminye imibala yawo imhlophe, eminye njalo ilemibala eluhlaza.

Ubaba usuke esiyathenga amaphilisi uthole kulamaphilisi amalutshwana amaphilisi lawa ebese emabhokisini amhlophe amanye njalo kade elokubomvu amabhokisi lawa .

Umama uthume umntwana ukuthi ayethenga amaphilisi kanye lomuthi wokukhwehlela. Umntwana uphenduke engela maphilisi ngoba ufike eselahle imali ngakho akasawathenganga.

Imithi eminengi ethengiswayo ifakwe kumashelufu njalo ifakwe ngokufanana kwayo. Kulamabhokisi amanengi alemihlobo yemithi etshiyeneyo okukhanya ukuthi iyathengiswa limithi.

Umnewethu ukhala ngomphimbo obuhlungu nxa eginya uhambe esibhedlela odokotela bafika bathi ulamadlala ngakho bamnika umuthi wokunatha nxa elala baphinda bambhalela lamaphilisi.

zinengi indawo ezithengisa amaphilisi edolobheni abantu bajayele ukuyathenga ko Dube bathi intengo ka Dube iphansi ayifani leyakwezinye indawo u Dube ufake ibhakane elikhulu elimhlophe elibhalwe ngokuluhlaza

Ungahamba esibhedlela kwezinye izikhathi uyathola kuthiwa imithi ayikho ngakho odokotela bayakubhalela ukuthi uyethenga umuthi sibona kugcwele imithi eminengi etshiyeneyo njalo isemabhokisini alembala etshiyeneyo

Undlovu usuke esiyathenga umuthi wokukhwehlela ngakho ufike wananzelela ukuthi kulamaphilisi owake wawanatha ngesikhathi esizwa ubuhlungu ucele ukuthi bamthengisele bayalile bathi bafuna incwadi kadokotela.

ngamabhokisi amane atshengisela ukuthi ayelapha izinto ezitshiyeneyo njalo sibona umduli omhlophe amabhokisi lawa alempala etshiyeneyo

Udadewethu uhambe wayathenga imithi Uthole imithi eminengi ingekho kade kulemithi ekade imlutshwana isemabhokisini amhlophe abhalwe ngamabala aluhlaza eminye njalo iluhlaza ibhalwe ngamabala amhlophe

Umama usesibhedlela, udokotela ubambe umama isandla okukhanya ukuthi ungani uyamhlaba. Udokotela ugqoke ibhatshi elilombala omhlophe, umama laye uqhiyile ikhanda.

Imota zesibhedlela ezithwala isigulani ziyenza impilo zabantu zibe lula. Imota lezi zilombala amhlophe loluhlaza, ngaphansi zaphinda zabhalwa ngamabala abomvu.

Umama uhambe esiyathenga amaphilisi. Ubethi utshaywa likhanda ngakho ubuye engelawo amaphilisi. Uthi bafike bambuza ukuthi incwadi kadokotela ingaphi ,umama kade engelayo ngakho abasamthengiselanga amaphilisi.

Umama kukhanya usesibhedlela uphethe umntwana esandleni uhlezi phezulu kombheda eceleni kwakhe kukhona owesifazana omileyo ogqoke ibhatshi elimhlophe wabamba umama ikhanda

Umama ufike esibhedlela bamthatha umkhuhlane weBP ngudokotela njalo udokotela lowo ubegqoke ibhatshi elimhlophe ehlezi labanye ababili omunye wakhona kade ezivale amakhala.

Ababili abesilisa abahlezi phansi sibona njalo owesifazana obambe owesilisa isandla phezulu kwetafula sibona kulomtshina wokuhlola i"BP"njalo labo makhalekhukhwini.

Izibhedlela zemadolobheni ziyakhwe kuhle kakhulu. Ziyakhwe ngezitina ezingani zibomvu njalo zilebhakani elikhulu elimhlophe elibhalwe ngamabala aluhlaza lokunye okulamabala abomvu.

Kusesi bhedlela kukhanya abesilisa abamileyo. Abanye bagqoke amajazi amhlophe phezulu, njalo abanye bagqoke kuhle kakhulu amasudu abo. Bayaxoxisana.

Abezempilakahle kade belomhlangano labantu abangomama. Bafike bafundisa omama ngezinto ezitshiyeneyo, abangazisebenzisa, ukuthi bangazithwali. Bathe uyakwanisa ukuhlaba ijekiseni, kumbe unathe amaphilisi.

Abesilisa labesifazana bahlezi phansi. Phambili kwabo kulamatafula lapho ababeke khona ama phepha njalo kukhanya kulomunye omileyo phakathi kwabo. Bonke bagqoke izikipa ezimhlophe.

Kukhanya abesilisa labesifazana abahlezi ema bhentshini njalo kukhona ogqoke ibhatshi elimhlophe phezulu omileyo phakathi kwabantu laba okukhanya ukuthi kukhona obatshela khona

Kukhanya ukuthi kubuye abezempilakahle sibona ngabantu abagcweleyo njalo abantu laba bahlezi phansi kukhona njalo abamileyo bahlezi ezitulweni ezilombala omhlophe kukhanya lelanga liyatshisa ngoba bazivale amakhanda.

Abezempilakahle namuhla Kade besesigabeni bafike baxoxisana kakhulu labazali bethi bananzelele ukuthi abantwana abanengi bayahlutshwa ngekhaya Kade benxuse konke lamasotsha kulo umbuthano.

Umama uthi esibhedlela omongikazi babaphe amaphetshana ubethwele iphetshana elimhlophe elilokuluhlaza njalo lokunye okubomvu ngifike ngamfundela umama iphetshana lakhe

Bekulomncintiswano namuhla esikolo bekubuye izikolo ezitshiyeneyo njalo kade benxuse izisebenzi ze Redcross ubuthi ungalimala ngesikhathi ugijima kade bekuthwala bekuhambise ebantwini be Redcross.

Abezempilakahle kukhanya bavakatshele izakhamizi. Sibona abantu abanengi abahleziyo ezitulweni ezilombala omhlophe. Njalo kukhona ezinye izitulo ezingela bantu.

Abantu bezempilakahle kukhanya bavakatshele izakhamizi , bona bakhanya ngokugqoka amajazi amhlophe phezulu, njalo bahlezi phansi, abanye babo bamile, izakhamizi lazo zihlezi phansi, kukhanya zilalele ezikutshelwayo.

abezempilakahle kade bevaketshele izakhamizi esigabeni sibona izakhamizi ezinengi zigcwele kulabomama ababhabhule abantwana njalo ukhona omileyo ogqoke ibhatshi elimhlophe okukhanya kunguye okhulumayo

Namuhla esigabeni sethu kade kubuye odokotela. Bonke kade begqoke amajazi amhlophe. Ngakho bebefundisa abantu indlela okumele baziphathe ngayo ukuze bengatholi igcikwane le etshi ayi vi.

Umongikazi omileyo ogqoke okumhlophe phezulu njalo ubambe umfanekiso etshengisa umama ohleziyo phansi ogqoke iqhiye . Kukhanya kukhona abakuxoxisanayo ngalo umfanekiso.

Namuhla umama ubehambise umntwana esibhedlela uthole odokotela abanengi. Odokotela laba kade begqoke amajazi alombala omhlophe njalo evale lamakhala baxoxisana lomntwana.

Udadewethu uhambe esibhedlela egula. Odokotela bafike bananzelela ukuthi udadewethu ule malaria .Ngakho bamtshele ukuthi agqoke izinto ezilemikhono emide .Njalo ngekhaya kumele kuhlale kuhlanzekile izikhathi zonke .

Abantu bezempilakahle bavakatshele uzulu sibona kulabantu abanengi abamileyo njalo bakhona abagqoke amabhatshi amhlophe okutshengisela ukuthi yibo abezempilakahle lezihlahla ezinkulu ngemuva eziluhlaza.

Abathathu abamileyo baphahle owesilisa, owesilisa lowu uthwele umntwana omncane otshengisela ukuthi usanda kuzalwa ngapha eceleni kwakhe kukhanya kulomama.

Zinengi indlela ezivikela omama ukuthi bengazithwali, abanye bayanatha amaphilisi njalo abanye bayahlaba ijekiseni. Ngakho umama uthi yena uthanda ukuhlaba ijekiseni ngoba uyakhohlwa ukunatha amaphilisi kwezinye insuku.

Abezempilakahle izolo kade bebhoda behamba benxusa uzulu ukuthi ebuye esibhedlela ezohlolwa igazi. Ngakho bonke akade behambile esibhedlela bayahlola igazi, bafike baphiwa izikipa ezibhaliweyo ngemuva ngamabala amnyama.

Ngamaphilisi amanengi atshiyeneyo njalo alemibala etshiyeneyo okutsho ukuthi amaphilisi lawa alapha izinto ezehlukeneyo. Ungahamba esibhedlela ubulawa likhanda bayakupha amaphilisi ekhanda, ungahamba ubulawa yisisu bayakupha njalo amaphilisi esisu.

Umama ukhanya ejabulile ngoba uyabobotheka. Uthwele umntwana njalo uthwele lesikhamwa eceleni, kume omunye owesifazana eceleni kwakhe ofake izandla esikhwameni.

Umama uthi ubelethiswe ngumongikazi esibhedlela . Uthi ubeqala ukubelethiswa ngumongikazi . Ujayele ukubelethiswa ngodoskotela abangamadoda .Ubengakwazi ukuthi omongikazi labo bayabelethisa.

Zinengi izindlela omama abangazivikela ngazo ukuthi bengazithwali. Abanye bayahlaba ijekiseni okuthiwa yi jadeli, abanye njalo benathe amaphilisi.

Namuhla esikolo kade kubuye abezempilakahle. Ngakho umphathisikolo unxuse abanye abantwana bakwezinye izikolo. Kade besifundisa ngendlela okumele siziphathe ngayo nxa singabantwana besikolo.

Kulenhlanganiso ehamba ibhoda ezikolo ifundisa abasakhulayo indlela okumele baziphathe ngayo nxa besesikhathini bengaqeda ukubafundisa bayabatshengisa lokuthi ama pad lawa agqokwa njani.

Abezempilakahle sebehamba besipha abantu amabhokisi amhlophe abhalwe ngamabala okumhlophe okutshengisela ukuthi okuphakathi ngokokuhlola igcikwane le HIV.

Kulebhakane elikhulu elimhlophe elibhalwe ngamabala abomvu. Eceleni kwalelibhakane sibona kugcwele izihlahla eziluhlaza tshoko, okukhanya ukuthi izulu linile kakhulu.

Esibhedlela nxa ungena kulomfanekiso omkhulu olombala obomvu obhalwe ngamabala amhlophe. Emabaleni lawo kukhona okubhalwe khona "Rwanda" ngamabala amnyama.

Ababili abesifazane abakhanya bejabulile bathwele abantwana ezandleni, abantwana laba bagqoke izikipa ezifananayo okungani ngamawele njalo duzane kwabomama laba kulezihlahla

Ubaba uvuke ekuseni esiyakupha umama ukudla esibhedlela uthi odokotela bathe umama uzaphuma ngemuva kwensuku ezintathu ngoba basakhangela ukuthi umntwana uyamunya kuhle njalo lokuthi uchago luyaphuma emabeleni kamama

Udade wethu uhlezi phandle namuhla ilanga alitshisi ngemuvakwakhe kulapulanka ezigodo njalo uhlezi phezu kwe situlo uthwele okunye esandleni.

Udadewethu uyahlanza engaqeda ukudla uhambe esibhedlela odokotela bafike bannika igabha bathi kayechema bahlole umchemo kadadewethu bamtshela bathi uzithwele isisu esilenyanga ezintathu

Umama uzithwele ngakho usehlala egula lamuhla uhambe esibhedlela esithi akezwa kahle odokotela bafike bamhlola bamtshela ukuthi uzithwele isisu samawele.

Umuntu wesilisa ohlezi phansi ebambe idolo lakhe ngezandla zombili. Ekhanya eguqile okutshengisela ukuthi usegijime kakhulu njalo usediniwe.

Sithole ucingo oluvela esibhedlela kuthiwa umama ngemuva kokubana odokotela bamhlinze uphapheme, ngakho odokotela kade bejabulile ubaba laye ujabulile kakhulu esizwa umbiko lowu.

Umnewethu uvuka nsukuzonke ekuseni athathe amanzi athele esigubhini sakhe asuke ayegijima, laloba ebuya evela esikolo ntambama, uyahamba ayegijima singakalali, uthi ulungisela umncintiswano okhona kuviki elizayo.

Umnewethu ngumuntu othanda ukudlala ibhola esikolo, aphinde agijime ngakho nsukuzonke ekuseni engakayi esikolo uyahamba ayegijima angatshayisa evela esikolo engakalali uyagijima njalo.

Udadewethu uvela gijima ubuya ngekhaya afike azelule adonse unyawo ngesinye isandla njalo esinye isandla uyabe esifake ngemuva ebambe iqolo lakhe

Esibhedlela odokotela labomongikazi basebenzisa imitshina eyehlukeneyo, eminye iyabe ilompala omhlophe njalo eminye iyabe ilompala omnyama.

Namuhla kudlule indizamtshina ekade imhlophe ngokombala. Impiko zayo made zibomvu ngokombala. Isibhakabhaka laso sikhanya silamayezi amalutshwana

Phezulu kwetafula kulezinto ezinengi ezitshiyeneyo. Sibona kulesigubhu esingani silamanzi, kulomakhala ekhukhwini, kulamangilazi, kukhanya kulesandla esibambe usiba kulebhuku njalo kulezigelo okukhanya ukuthi zisetshenziswa ngabodokotela.

Ababili abahleziyo omunye wakhona uthwele umakhala ekhukhwini esandleni njalo omunye ukhanya ekhangele kakhulu kumakhala ekhukhwini njalo ebobotheka.

Baze bababuhle utshani egangeni sibona kulezihlahla njalo ezinkulu ezilamahlamvu aluhlaza tshoko kungayisikho ukuthi yizihlahla kuphela njalo siyathola imithi ngezihlahla lezi siyazigebha ukuze siyenze imithi yesintu.

Lonyaka izulu line isimanga ,izihlahla ezinengi egangeni ziluhlaza tshoko. Ngemuva kwezihlahla kukhanya isibhakabhaka esilamayezi kodwa awakho manengi kakhulu amayezi lawa.

Kuthiwa abazukulu bakamaNdlovu abasayi esikolo batshona egangeni logogo wabo begebha izihlahla, ngoba ugogo wabo uyathengisa imithi. Ngakho usebhuku ubize ugogo kumhlangano besiyakhumisana laye ngendaba yabantwana abangasahambi esikolo

Zinengi izihlahla egangeni. Njalo izihlahla lezi ziyelapha imikhuhlane etshiyeneyo. Izihlahla ezinengi zilombala oluhlaza.

Ngijayele ukuhamba logogo egangeni esiyagebha izihlahla ugogo ngumuntu othengisa imithi yesintu ngakho nxa esiya egangeni ufika agebhe izihlahla athathe impande njalo lamahlamvu alezo zihlahla.

Abantu bakudala babethi bengagula bengahambi ezibhedlela, babehamba egangeni bayegebha izihlahla babuye babilise banathe imithi yesintu basile.

UBanda yinyanga enkulu esigabeni. Akula muthi wedintu angawaziyo. Umnewethu uthe kusasa uzavukela kuBanda. Ufuna ukuyedinga umthi wenhlanhla. Izinto zakhe azisamhambeli kahle.

Izulu linile sibona phansi kumanzi njalo kulomumbu omilayo lezinye izinanakazana ezilombala oluhlaza.

Umganu olamahlamvu phakathi njalo uphinde kube lokunye okumhlophe ,eceleni sibona kulamambhodlela amabili alomuthi phakathi njalo kulamahlamvu aluhlaza tshoko eceleni.

Impilo yasemadolobheni ayifani leyasekhaya umama usuke esiyathenga imithi yesintu ubuye ekhala esithi intengo yakhona iphezulu ayifani lentengo yemakhaya.

Umuthi wesintu ophakathi kwephepha njalo ubanjwe yizandla. Asazi ukuthi uyelaphani lumuthi, sibona eceleni kungani kulamahlamvu aluhlaza.

Umama uyathengisa ngekhaya, uthengisa imithi yesintu etshiyeneyo. Eminye imithi iyabe isihlanganiswe lento zesikhiwa njalo into lezi zehlukene, kulamabhokisi, kulezigujana.

Ugogo ngumuntu oyazi imithi eminengi kakhulu. Ngakho izolo sithole ucingo kuthiwa ubabakazi ulunywe yinyoka. Ugogo uhle wathatha imithi yakhe waqonda khona kobabakazi. Ngemuva kokubana afike emutabe efake umithi, ubabakazi ubesengcono.

Ngekhaya siyathanda ukucecisa kakhulu ngamaluba. Amaluba lawa alamahlamvu aluhlaza tshoko njalo amanye afakwe phakathi kwamabhakede ukuze ekhule kuhle.

Emadolobheni ikhona indawo ethengiswa imithi yesintu, ngakho umama uvukele khona namuhla esiyadinga umuthi. Ubuye engelawo esithi umuthi okade ewudinga akawutholanga usezatshayela ugogo ucingo ekhaya amthumezele.

Kusegangeni lapha. Sibona kugcwele amahlamvu njalo kulesihlahla esilamahlamvu aluhlaza. Sibone lesandla esibambe amahlamvu ingani sifuna ukuwakha.

Izihlahla ezinengi zimilile egangeni izulu line kakhulu lonyaka ngakho ugogo uyahamba ayegebha izihlahla zakhe ngalesi isikhathi ngoba uthi nxa izulu lingasani ezinye izihlahla ziyabe zingekho.

Egangeni lakithi kulezihlahla ezinengi kuphinde kube lezinye izihlahla ezilamaluba amahle umbala wamaluba lowu ulithanga njalo sibona lotshani obuyabe bumila.

Ubabamkhulu ngumuntu oziphilela ngemithi yesintu, isigaba sonke siyakwazi lokhu ngakho namuhla kubuye uBanda ecela umuthi weMvukuzane, ubabamkhulu wangilayela ukuthi kangiye thatha isigubhu esilesiciko esibomvu ngibuye laso.

Ugogo wabuya lesinye isihlahla evela edolobheni wafika wasihlanyela egumeni langakithi nsukuzonke nxa esidla isitshebo uyahamba aye qunta amahlamvu esihlahla lesi abuye efake phakathi kwesitshebo.

Endlini kagogo ungangena phakathi kulemiganu elemithi eminengi etshiyatshiyeneyo ngakho ugogo uyazi yonke imithi leyi ukuthi iyelaphani

Izihlahla zesintu eziyelapha izinto ezitshiyeneyo sibona zifakwe phakathi kwamagabha alemibala engafananiyo amanye amagabha alombala omnyama

Yimithi etshiyeneyo njalo elapha izinto ezitshiyeneyo eceleni sibona kulama banana siphinde sibone amaluba alombala olithanga okutshengisela ukuthi konke lokhu kuyelapha.

Nsukuzonke ugogo nxa esuka emasimini ubuya ethwele amahlamvu ezihlahla ezitshiyeneyo. Ugogo ngumuntu oyazi imithi yesintu eminengi ngakho uyathengisa imithi leyi ukuze athole imali yokuziphilisa.

Isihlahla esimila duzane komduli. Isihlahla lesi silamahlamvu aluhlaza kodwa asesitsha amahlamvu lawa. Izihlahla ezinengi ziyelapha zingumuthi wesintu njalo ngoba uyazigebhela akula mali oyikhiphayo yizihlahla zemvelo zikamlimu.

uMaNdlovu ngumuntu ongathandi ukuya esibhedlela egule njani uthi yena ubona kungcono ukuthi azithathele izihlahla zesintu azinathele zona zingcono ukudlula amaphilisi

Egangeni kulezihlahla ezinengi kakhulu ezitshiyeneyo. Ezinye ziluhlaza tshoko njalo zilamaluba amahle phezulu abomvu. Sibona lotshani phansi obungekho luhlaza.

Izihlahla zemvelo zilusizo kakhulu ebantwini. Egangeni kulezihlahla ezilezigodo ezinde kakhulu njalo zilamahlamvu aluhlaza tshoko.

Izihlahla zigcwele egangeni, abantu bayahamba besiyagebha izihlahla lezi bebuye lempande zazo. Kwezinye izikhathi bayathatha amahlamvu ezihlahla lezi. Izihlahla lezi zonke ziluhlaza tshoko.

Laze laba lihle iluba leli ungalithatha uyelihlanyela egumeni liyenze iguma libe lihle, ngakho iluba leli kwesinye isikhathi selingaba ngumuthi oyelaphayo.

Izakhamizi ziyakhala kulomkhuhlane osuqede inkukhu, ugogo uvuke ekuseni esiyagebha icena ubuye walifaka phakathi kwamanzi lapho okunatha khona inkukhu.

Egangeni kugcwele utshani obunengi kakhulu. Obuhle! Njalo utshani lobu ngokombala buluhlaza tshoko! Kuphinde kube lezinye izihlahla ezincane ezimilayo. Ongazithatha uyenze ngazo imithi yesintu.

Kudala okhokho bethu babegxile kakhulu emithini yesintu ngakho abantu bakulezinsuku abasayithandi imithi yesintu. Kodwa toma iyelapha ngoba uyithola mahala akulamali oyibhadalayo uhamba uyeyigebha.

izulu linele kakhulu njalo izihlahla ezinengi egangeni zinhle kakhulu njalo ziluhlaza zilamaluba amahle akhangayo sungakwanisa ukuthatha uyececisa ngekhaya

Isihlahla ezilamahlamvu amakhulu, njalo amahlamvu lawa ngokombala aluhlaza. Sibona njalo lotshani ngemuva lezinye izinanakazana ezimilayo

Emadolobheni nxa ufuna imithi yesintu uyayithenga namuhla ngiphelekezele umama esiyadinga imithi yesintu lapho ethengiswa khona sithole kugwele imithi ehlukeneyo umama kawutholanga okade ewufuna.

Inkomo yangakithi ivuke ifile. Ubaba ucabangela ukuthi inkomo leyi idle isihlahla okuthiwa ngumahamba ngedlwane, ngakho ubaba uthe isihlahla lesi siyingozi kakhulu enkomeni.

ugog ozala umama yinkalatha yenyanga akula muthi wesintu angawaziyo udadewethu uthe kusasa uzavakatshela ugogo ayedinga umuthi wenhlanhla uselesikhathi edinga umsebenzi engawutholi

Izihlahla zesintu zilusizo kakhulu empilweni zethu, abantu bakhathesi kabasathandi ukuzisebenzisa, zona zilusizo kakhulu, njalo sibona lotshani obuluhlaza tshoko eceleni.

UNdlovu uselensuku ezintathu engahambi ,unyawo lwakhe luphume izilonda. Ngakho namuhla uvuke ekuseni esiya enyangeni. Inyanga ifike yamunika imithi yaphinda yamlayela ukuthi ahambe engangeni ayedinga amahlamvu esihlahla esithile.

Umama uyahamba ekhaya esiyadinga imithi yesintu ehlukeneyo ngakho ebuye edolobheni efike ethengisele abantu abafuna imithi leyi ngentengo ephezulu yikho umama aphila ngakho ukuze athole imali.

Abantwana bakoDube bengaze begule njani abayi esibhedlela ngoba ugogo wabo ngumuntu oyazi imithi yesintu njalo ukholelwa kakhulu kuleyo mithi. Bengagula uyabanika imithi yesintu.

Izihlahla ziyelapha zingumuthi emzimbeni . Kudal okhokho bethu babengahambi esibhedlela babehamba besiyazigebhela izihlahla ezitshiyeneyo bebuye benathe.

Lonyaka izulu line kakhulu. Izihlahla ezinengi zimilile phansi. Ngakho ugogo uthe yiso isikhathi esihle esokuyagebha izihlahla esenza imithi yakhe yesintu. Ngoba uthi phansi kuyabe kumanzi.

Abantu kulezinsuku abasawalandeli amasiko kudala okhokho bethu babe hamba egangeni beye gebha izihlahla zesintu beyenze imithi yikho ababephila ngakho babengahambi esibhedlela

ugogo ngumuntu othengisa imithi yesintu etshiyeneyo imithi leyi uyahamba ayeyigebha egangeni ngakho abantu abanengi bayabuya bezo bezothenga imithi bathi imithi kagogo intengoyayo iphansi

Izulu linile isimanga sibona izihlahla ezinkulu njalo ezigcwele amahlamvu, amahlamvu ngokombala aluhlaza tshoko njalo sibona lotshani phansi.

Ubabamkhulu ngumuntu ohlala ehlutshwa ngamazinyo uhambe ukuyadinga impande zesihlahla okuthiwa lithetshane egangeni ngakho ubuye lazo wafika wazibilisa waqeda wanatha ngemva kwalokho ubesesithi usesizwa ngcono.

isigaba sakithi asilazihlahla ezinengi ugogo uthole umpiko kuthiwa umnewabo uyagula ngakho uthe uzavuka ekuseni esiyavakatshela umnewabo njalo uzahle agebhe lezihlahlazakhe zesintu

ngesikathi sezulu ugogo uyhamba egangeni esiyagebha izihlahla ezitshiyeneyo efuna impande zaso abe esebuya ezifaka elangeni ukuze ziwme abesezigiga

Imithi yesintu iyelapha isimanga njalo abanye bayakwanisa ukuyithengisa ukuze bethole imali. Imithi leyi itholakala egangeni yikho lapha egejwa khona

Emzini wangakithi kulezihlahla ezinengi kakhulu. Izihlahla lezi ezinengi zakhona ziyathela izithelo ngakho ezinye ngezokucecisa kuphela.

Abantu bagcwele egangeni bamile etshanini okukhanya ukuthi ngabesifazana labesilisa siphinde sibone izihlahla ezinengi ezitshiyeneyo njalo kukhona lapho okulamaluba khona

Egangeni sithola izihlahla ezitshiyeneyo ezesintu njalo ziyelapha izinto ezitshiyeneyo. Kuya ngokuthi wena uyabe ufuna ukwelapha ikwiyini njalo ezinye zangkhona siyazigebha sithatha impande zazo.

Udadewethu ulele ekhwehlela ubusuku bonke . Uvuke ekuseni wayakukha amahlamvu ezihlahla zelemoni. Wabuya wabilisa wanatha. Ngemuva kwalokhu ubesesizwa ngcono. Utshone namuhla exoxa.

Ubaba akakwanisi kuhamba ulemvukuzane enyaweni namuhla umama uvuke esiyagebha izihlahla okuthiwa zilapha imvukuzane egangeni ubuye wazibilisa wanathisa ubaba ngemuva kwalokho ubaba ubesekhangela esengcono

Isihlahla esilamahlamvu alombala oluhlaza, kungani ngumthwentwe. Ungathatha impande zalesi isihlahla ubilise uqede lapho unathe, uyalapha izifo ezinengi emzimbeni.

Imithi eminengi yesintu iyelapha njalo imithi leyi siyithola egangeni. Ilapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo, egoqela isiki kanye lemvukuzane.

Ubaba uyagupa kakwanisi ukuhamba uthi umzimba wakhe ubuhlungu wonke ngakho ugogo uvuke ekuseni waya emasimini wayegebha izihlahla ezitshiyeneyo wabuya wanathisa ubaba.

Ubabamkhulu akasebenzi ngumuntu ohamaba ebhoda ethengisa imithi yesintu etshiyeneyo ubabamkhulu uyahamba ayegebha imithi leyi ngakho yiyo indlela ophilangayo ukuze athole imali

Sisuke sisiyadinga umntwentwe logogo egangeni. Ugogo wathi asidlule emanxuweni angakithi ngoba wawujayele ukumila lapho umthwentwe lakanye siwutholile umthwentwe ngakho asisayanga egangeni.